Lagwa ma gitye ka mwudo lum Kun to ki latin mere matidi ti ka ngette gin giti idi lum ma lum ma giti I ka mwudone- ni lumme tye ka mukene ma otwoo ki ka mukene pud nen alum alum gin gubedo idi lum gin giti I kin lee ma pe gibedo I gangi gin gikwo I di lum keken

Kic ma gutore kakaceu gin aryo kun ceng tye ka ryen i kom kic man nenogi mwonya mada kic man gupokke kakare aryo ma kic mukene tye i kakare acel ki yaka kobo i kamukeneni kic man gidwong mada ma mukene gitye i wi luwodigi kic man tye i dye lum ki kama pinye tye alum aluma tye ma yadi ma nen dibidibi tye ki i ngegi.

Winyo maleng ma komme ka mukene nen buru buru kom ka mukene nen macol ki komme ka mukene nen matar ocung i wi doo ma tye iwi pii doo egini man doo ma dongo adonga i wi pii ki lum mukene maboco tye iwi pii man ki doo mogo macego cego ma nen alum alum be giti iwi pii man

Kic opye iwi atura ma aturane pote weng tye ma ocwaka ocwak ki dyere olworre macol kun kic opoye idyere man kun tye ka camo moc atura man moc atura man mit mada pien kic gimaro moc atura dok kjic kicamo moc atura ka gitiyo kwede me yubo moo kic ma dano bene toto moo kic ci gicamo moo kic mit mada ature man tye tyene acel mabor kun kom atura tye iye pinge bene tye col col.

Bunga ka ma kor tye ka dongo i ye ma neno mwonya mada pien kor man pien ceng ogoyogi ma nen alumalum ki kamuken nen ocwak ocwak kor pol kare kitiyo kwede me tiyo jami calo me layub otgi kor pol kare gidongo kengi eni bunga kor ma kor tye ka dongo iye.

Ot lega madit ma tye iye nyimme yadi yadi mukene tye ma gulot mabor ocito lamal ma borne rom ki ot lega ki i teng tye yadi matino tino ma nen calo bunga ceng tye ka ryeny.

Co aryo ma gitye i wiyeyagi matidi kun gitye ka mako rec ma laco acel omako talle ka tye ka cere kwede i wi pii ki laco acel ma olunyo bongone ma dong ki cutowal keken i kome en tye ka peyo gin lamak recce ki i pii kun dye pii man tye iye amuka amuka ma gibedo i pii Amuka gibedo i pii dok gimaro ka ma ngic kun i teng pii man tye iye lum mulot maboco lum mukene dong gitye ka two woko kun yadi bene gitye i teng pii man ma gulot.

Lutino ma guilo cingi malo kun gitye ka kwerone kun gin gitye i bar odilo bar odilo man ka ma kiyubo iye ki moto iye golo ma kiwero matar ki dano ma gucung i teng golo ki i teng bar ki cencen tye iye yadi ma gudongo ma gitye alumalum ki i nge yadi man bene tye nen odi dibar man ma lutino tye ka tuko iye ni dibar mutal otal maber me gweyo odilo.

Ot lega ma kitye ka yubone kun dano gucung i nyime ma gitye ka cweyo nyim kama kidonyo ki iye kun teng kamukenene ki wiye dong kityeko. Wi ot lega man tye manen pii pii kun ot nen makwar ki itere yung piny nen laburu maburu yadi bene tye inget ot lega man ki piny ma mwoto odongo i iye ki odi mogo matinotino ma bene tye inget ot lega man tye ki dano ma gitye ka cwec ki oiny ki mukene guito malo me yubo nyim ot lega man gin guketo madara malo ka gi ito kwede.

Jobi ma gugure lakacelo jobi man ginen macol ma gugure lakacelo ma gucung kamutal ma kamagucung i iye weng otal-o ki lum manok nok ma odongo macego adada tye ki yadi matye ingeet bunga man yadi man nen kine akel akel pinye weng nen mutwo pien eni jobi gibedo i bunga ka ma kigwokoi iye lee, lee man nenogi mit mada pien lee man pe lee magang jobi tye lee ma bedo i lum.

Ful ma ki keri i aditi ma ki keri i karatac ka kikeri iwi aditi man ma nen mwunya mada ful me acata kun dano ti ki ingeye muruku kor bongo matar ki ful man kicibi iwi gin cat

Lagwa mapol ma gitye ka mato pii i dye lum ma pii man tye i dye lum ma lumme nen mutwo kun ceng tye ka ryeny ma nenogi mwonya mada gin gitye ka mato pii i dye lum ma lum teng pii ka mukene nen alum alum.

Ot lum ma kilungo ma nen mwonya adada ma kiketo iye nyime lanyut mo ma tye kiketo nyonyo ma ot lum olwore kun tere weng kitengo ki yen ma inge ot lum man tye iye yadi madongo ma nen calo bunga wa yat labolo bene tye ingete dye kal man nen mwonya mada dye kal weng tye lum macego ma kicwero ma nene mwonya.

Dye bar ma kitye ka cat iye kin kitero bolo ma jami cat kiketo i gin wi bao ma kiguru ma gin wi bao man acel bedo laping acel ito malo manok ka dok acel bedo lamal ma kicano iye jami i kin jami ma kicano man cuk man kitye Cato iye jami. Jami mukene tye iye labolo ikine mukene tye layata munu man cuk ma kitye ka cat iye kin odi bene tye ingette.

Dako mucung i nget nam kun tye ka mako cal en oruko gicing i wiye neno dako man mwonya mada en ceng tye ka caro kome ma weko nen mwonya mada kun oruko kor bongo macol ki pye bongo ma nen laburuburu ma dog pii man odi tye iye.

Kic opye i ngom kun ngom man nen matar ki malo nen macol col ki pol ka mukene bene nen matata kic man tye ka yero ginacama piny pien en opye piny ka ma kamukene nen colcol piny man twero bedo ni col pi dero pa ceng ma nongo peke ka nen iye.

Yo ma cito i gang mukato ki i poto labolo kun odi mukene tye ki ingeye yo man okato ki i dye lum macego ma lum man nen alumalum ki i nge labolo man tye iye yadi mudongo maboco ma ginen alum alum ki pinye bene pole tye ma nen latepol kit kot mo pe nen iye.

Cing ma omako rec, ma rec man mapud makwo makimako ci ki ilo tye ki kawi pi makome kamukene tye i wi pi eni rec makwo kimako i cing, rec man neno mwonya mada kome otono macol col ki kamukene ryeny rec man neno mit kun wiye nen macol ki cwake tye maryeny aryenya rec man neno mwonya mada kimako pud tye i pi wek pe oto.

Yeya madwong giti iwi pii kun eni yeya ma tiyo ki mac kun eni yeya ma ngweco kun nongo gin mo tye ma nongo wire ki itere yeya man gidwong adida iwi pii man kun inget pii man tye iye odi maboco madongo gurupa madwong ma kingi odile neno yeya man mit mada di pii man bene nenone mit pien pii man nen apiipii ki polle bene tye ma nen late pol ki pol mantar tar bene tye.

Laco ma oruko otok makwar ki yako kor bongo manen aburu aburu ki long macol dok oruko war onyongo piny kun en tye ka wango nyonyo ma nyonyo man kitiyo kwde me jami mapatpat eno onyo piny tye ka wango gin nyonyo

Dano ma gitye ka loro pii ki gadigadi madit kun lee aye tye ka peyogi pol kare lee man twero bedo kana nyo romo bedo dyang ma nongo tye ka peyogi gin guyubo ci guketo pii man iwi gadigadi man m gitye iyo ma mutoka bene tye ka ngwec iyo man ki dano tye ka wot iyo teng yo man nen bunga mada pi yadi ma odongo iye ki odi bene tye iteng yo ma di yo olingo matar ma poko kin yo ki dano bene tye ka wot ite yat ka ma tipo tye iye.

Yeya ma ki canogi i nget pii ma mukene dano ti ingetgi i dye ceng kun gin lamak rec ki bolo mukene tye piny ki muken tye i yeya man gin lamak rec man kitiyo kwede me mako idi pii ceng ti ka ryeny ma neno pii ca munya mada nam ca dit nam ki mako iye rec

Dako ma cwiny yom kun oboyo wiye ki bongo makwar, en oruko bongo kitenge ma nen ature ature kun obyelo gwan tye ingeye ma gwana man oketo iye adita ka orwako i iye panga ki koc lamat pii bene tye i iye kayako bongo matar tar mutweyo kwede ci oketo i wiye en tye ka ngolo wi pem ma iteng pii man tye iye lum ma gudongo ma gidongo idog pii ki yadi bene tye ki piny matye liung cere lung cere matye ki kamabor bene tye ki pinye nen pol pol

Laco obedo piny i wi dul yen ma mege ma en otongogi ka okelo me konyo wango matanun mege en obedo kun tye ka kuru mac ma tye ka wango matanun man en loko yen man ka mukene gutyeko wang en rwako mukene en obedo mot kun tye ka wango matafaline.

Laco ma omako cim i cinge kun en oruko bongo labade bor ma nen obokbok lake ocero macolcol ma ka mukene bene nen yiriyiri matar en tye ka wot ka ma kiyubo ayuba ka ma kicano godine acana man eni nongo ka ma kicweyo ka ma en omako cim kun oruko long ma nen laburu buru.

Mon ma guyeyo gin acata iwigi ma gitye ka cato nyig cam ki jami tedo mukene ma mukene tye ma guyeyo nyanya, mutungulo ki labolo kun gin gitye ka cat gin guyeyo ma guketo iyi aduko cat ma gutweyo ki gin me yec ma guketo iwigi gin gucung kun gumako pyergi kun gitye ka neno iteng yo gin gitye ka cato cat iteng yo.

Laco ma ocung idog pii ma en ocung ki ka ma nen got got kun ocung idog pii man ma piine nen mwanya mada pien piine tye latepol latepol ki yadi bene ma kipito ma tye inget pii man madwong ma kingi odille oweko yadi man nenone mit pien yadi man gulworo teng piini oo weng ma laconi ocung iyeni neno pii man mit mada ceng bene tye ka ryeny ki pol weng tye maleng.

Dako ma tye ka tedo pot dek kun larub idek tye mabor en ocibo dek man tye i wi keno cigiri ma en tye ka medo iye kado en omako koc makwar ma gin wiye tye ma ocwak ocwak en tye ka medono i dek ma mege.

Kic tye ka cama atura kun kic man tye ka camo nying atura ma pig atura man kicci gityo kwede mi yubu moo kicce ki yako mukene gidong kwede kic pol kare gimaro atura ki yako atura be nyaa ki inen kic ceri i wiye madwong ka kare man weng nen ki piny ti alum alum ma atura man nenogi munya mada pien atura man ginen late pol late pol